Umama ulethe umntanakhe empilakahle ukubana azobona odokotela. Udokotela uyamthontisela umntwana emlonyeni ukuba avikeleke kweminye imikhuhlane eyabantwana.

Umongikazi umile uphethe umjovo. Phambili kwakhe kulebhokisi okuhlala khona imithi njalo kulabomama abalabantwana babo abalande ukuzolatshwa.

Odokotela bagqoke ama mask kanye lempahla yabo yokuvikela ukuthola imikhuhlane. Bagqoke lamagilovosi, bahleli phandle ezitulweni kanye lezigulane.

Odokotela kanye labomongikazi bahleli ezitulweni lapho abalomhlangano khona ngezempilakahle ezabantwana, phambili kwabo kulabantu abahleliyo, phezu kwamatafula kulamanzi.

Omongikazi ababili bagqoke amamask kanye lamagogorosi avala amehlo lesembatho esibavikela ukubana bengatholi imikhuhlane, bagqoke lamagilovosi.

Udokotela ugqoke imaskhi, wagqoka lamagilovusi, kanye lempahla yabo evikela ukubana bengatholi umkhuhlane. Uphethe ifoni, lapho afundisa khona.

Omama labobaba bahleli phandle ,basesibhedlela. Omunye wabo ugqoke i"mask" ,abanye bamile. Balinde ukubana bancediswe ngumongikazi.

Ibhakane elilomntwana omncinyane, obanjwe ubuso yisandla sikadokotela, uyamthontisela emlonyeni. Ibhakane leli libonisa ngezempilakahle.

Umama kezwa kahle ,uhleli esibhedlela lapho okubonakala khona odokotela ababili abamhlolayo eceleni kulomtshina wokuhlola umkhuhlane ohlukaneyo.

Ibhakane elibonisa ngokuhlanzeka lifundisa ukubana abantu bageze izandla ngemva kokusebenzisa ngaphandle noma yini bafundiswa ukubana begeze izandla

Umama uphethe umntwana wakhe bahleli esitulweni basesibhedlela okubonakala kulomongikazi ophethe umjovo ujova umntwana.

Umama usesibhedlela ugqoke ijesi ebomvu, uthwele umntwana omncane. Umongikazi ubambe umlomo womntwana umthontisela umuthi njalo uthwele lejekiseni

Omongikazi laba bagqoke impahla zokuzivikela emikhuhlaneni leyi ethelelwanayo njalo omongikazi laba bakhanya befake ama mask bavala indawo zonke ukuba bavikeleke.

Umongikazi ufake imaskhi njalo ugqoke lamagogorosi. Phambili kuka mongikazi ngumntwana omncane ohleli phezulu kwesitulo laye ugqoke imaskhi, umongikazi ukhanya ejova umntwana wesikolo.

Abazempilakahle bangaphansi kwe tende. Njalo abanye bamile bagqoke ama maskhi. Kukhanya bancedisa izigulane bayazi jova.

Umama uphethe umntwana wakhe njalo kulabanye omama abahleli eceleni kwakhe abaphethe abantwana babo basesibhedlela. Umntwana omunye ubonakala ethontiselwa ngudokotela.

Abempilakahle bafundisa abantu ngokuhlanzeka ukuze bengatholi imikhuhlane eyandise ukutholakala. Lapho bafundiswa ukubana bageze izandla zabo behlale behlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Ngaphandle komuzi lowu, kulendawo lapho abagezisela khona imiganu. Besebeyichaya ukubana iwome. Lapho abagezisela imiganu kulezihlahla njalo kulamanzi.

Umama uzothatha amanzi. Usebenzisa isigubhu ukubana athole amanzi ukuthi bayesebenzisa labantwana bakhe.

Kulabakhangele ngezempilakahle ezabantwana abancane amazwe onke. Bayancedisa kakhulu ngempilo zabantwana abancane bekhangela ukubana bakhula kuhle.

Udokotela uhleli phezu kwesitulo phambili kwakhe kulomama ophethe umntwana wakhe udokotela ujova umntwana omncane ongezwa kahle ngemva kukadokotela kulomongikazi uyabhala emabhukwini.

Esibhedlela kuyatholakala imibheda eminengi eyiyo esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane. Izigulane zilala phezulu kwemibheda leyi zilinde ukubana zihlolwe.

Umntwana ongumfana ugqoke iyembe eluhlaza ugeza izandla empompini eceleni kwakhe kulamabhakade ngemva kwakhe kulezihlahla kanye lezindlu

Umama ugqoke amagogorosi njalo ugqoke lesigqoko esilamabala akhanyayo. Ngemva kwakhe kulabantwana abancane abakhanya bejabulile kanye laye.

Umntwana wesikolo umile ugqoke iuniform yesikolo. Umi phambi kwendawo elempompi ephuma amanzi. Umntwana ugeza izandla, amanzi angcolileyo angena enditshini

Omama labobaba bamile phandle lapho abalomhlangano khona ngezempilakahle. Abanye omama babuye labantwana babo bebabhabhulile abanye abantwana bazihambela ngenyawo.

Umntwana oyinkazana ugqoke isigqoko esilamabala abomvu umntwana ulukile ikhanda njalo ukhanya ebobotheka umntwana usendaweni elepompi lapho ageza khona izandla.

Obaba ababili bamile baqawulana izandla. Omunye ubaba uphethe amafayili bagqoke amasudu. Ngemuva kwabo kulebhakane elibonisa ngezempilakahle.

Omongikazi bahlezi ezithulweni, omunye ubonakala ebhala emabhukwini. Phambili kwabo ,kulezigulane kulabomama abaphethe abantwana ukubana bazohlolwa.

Lo ngumfanekiso wabantwana abancane abakhanya behleli, abanye bagqoke iyunifomu yesikolo, abanye basebancane. Bakhanya behleli begombolozele umuntu omdala.

Umntwana oyinkazana olomkhuhlane wengqondo. Ukhanya ebobotheka kulomphikhitsha. Uhleli phandle, ngemva kwake kubonakala kule sthulo, njalo isivalo sivuliwe.

ibhakane leli libonisa ngezemkhuhlane yengqondo liyafundisa kabanzi ngemkhuhlane yengqondo ukubana abantu abalemikhuhlane leyo banakekelwa njani njalo basizakala njani

Omama labobaba basemhlanganweni. Bahleli ezitulweni. Phambi kwabo kulamatafula, phezu kwamatafula kulezigubhu zamanzi lezikhwama. Kubonakala kulomama omileyo ophethe umhlangano.

Umntwana ogula umkhuhlane wengqondo, ukhanya ethwele okokudla njalo uyahlekelela. Umntwana lo ulukile ekhanda njalo uhleli esikolo.

Ubhudi lowu uhleli phansi, kukhanya ugula umkhuhlane wengqondo. Ubhudi lowu uhleli endaweni engcolileyo okugcwele khona amaphepha lamanzi. Yindawo engahlanzekanga.

Umama uphethe umntwana njalo uphethe lebhuku lomntwana. Usesibhedlela bahleli emabhentshini balinde ukuthi behlolwe.

I bhakane leli libonisa isibhedlela kanye lalapho okufundiswa khona ngokwezempilakahle, ibhakane leli lifakwe ngaphansi kwesihlahla.

Odokotela bahleli bakhanya belomhlangano kukhona okukhanya angani bakhuluma ngakho mayelana ngokwezempilakahle. Kuhlangene odokotela abangobaba njalo lodokotela abangomama.

Indlela leyi ibonisa lapho okulesibhedlela khona, njalo kulomduli legedi lapho abantu abangena khona, yikho lapho okutholakala khona okwezempilakahle.

Phandle kwesibhedlela kulotshani njalo kulebhakane elibonisa ukubana izigulane ziqonde ngaphi kulebhentshi lapho okuhleli khona omama labo baba abancediswa khona ewindini.

Indlela eqonda esibhedlela , eceleni kulotshani obufitshane njalo obunye utshani bukhulu ngemva kotshani lobu kukezihlahla ezinde njalo kulabanye abahleli phansi

Ibhakane leli libonisa impompi kanye lezandla phansi kwalo kubhalwe ukuba ugeze izandla zakho ngemva kokusuka endaweni ehlola imkhuhlane ehlukeneyo

Ikhiwa leli limi labantu abamnyama. Likhanya limi lomama ophethe umntwana omncani. Njalo ukhanya ehlola umntwana ukuba, uzwa njani.

Ebhentshini kuhleli umama okhanya engezwa kahle ugqoke isigqoko esiluhlaza ngemva kwakhe kulobaba okhanya njalo engezwa kahle othwele amabhuku akhe eceleni kukhanya kulomama owehluleka ukuhamba ofakwe esitulweni esincedisa ukuba ahambe kahle.

Umntwana omncane ugqoke ingwane, njalo uthandelwe ngezingubo ezimhlophe. Umntwana uyakhala uphethwe ngumamakhe, umama ukhangele udokotela kukhona amtshela khona.

Ibhakane lesibhedlela ligejelwe phansi njalo liphambili komduli owesibhedlela obonisa ibizo elesibhedlela. Phandle kubonakala kulotshani obuncane kanye lenhlabathi.

Udokotela womkhuhlane wengqondo ugqoke amagogorosi, njalo ugqoke impahla ezimnyama ukhanya ekhulumisana lesigulane sakhe esigqoke isembatho esibomvu, njalo ukhanya ududuza isigulane sakhe.

Esebhedlela kulezithuluzi zokwelapha, njalo lezi zithuluzi zokwelapha ezinye zakhona zihlola amehlo.

Udokothela ugqoke isembatho esimhlophe uyabhala ebhukwini ukhulumisana lesigulane .Sihleli phezu kwesofa elimhlophe ,bayakhuluma.

Iganga leli lile bhakane elibonisa indlela eya esibhedlela lapho okulebhakane khona kulotshani njalo utshani lobu bukhulu kakhulu kanye lezihlahla.

Umgwaqo lowu ngoqonde esibhedlela lapho abantu abathola khona usizo ma bengezwa kahle emzimbeni . Phakathi komgwaqo lowu kukhanya kulotshani obuhle obuqunyiweyo kanye lezihlahla.

Umbalisi ufundisa izifundi zakhe ngemikhuhlane yabantu abagogekileyo. Izifundi zikhanya zikhangele ziyafunda ziboniswa ukuba abantu abagogekileyo baphathwa njani.

Umongikazi ugqoke imask ugqoke lamagogorosi. Ugqoke ibhatshi elimhlophe njalo ugqoke amagilovosi. Uthwele umtshina wokuthatha imithi.

Umongikazi usesibhedlela endaweni lapha abasebenzela khona kukhanya kugcwele izithuluzi zokwelapha endaweni le akiyo njalo umongikazi ukhanya ebala amaphilisi

Odokotela kanye labomongikazi bamile phandle phambi komunye kumi umntwana abanye baphethe isikhwama ezilama computer phakathi.

Ibhuku leli lifundisa ngeze mpilakahle. Phambili kwebhuku leli kubonakala kulamadoda amabili ,amadoa lawa agqoke amasudu amnyama. Njalo omunye umile, omunye uhlezi.

Udokotela ohlola ngezempilakahle esibhedlela.

Imota ethwala izigulane imile phandle, imota leyi ilamabalabala abomvu njalo iqonde esibhedlela.

Odokotela baphandle kwesibhedlela, bayahamba njalo kukhona abaxoxisana ngakho, eceleni kwabodokotela, kulezimota lezi ezithwala abangezwa kahle.

Isivalo esiqonda esibhedlela sivuliwe phambili kwesivalo kulebhakani elibonisa ukubana uqonda ngaphi nxa udinga usizo kubonakala njalo kulezithulizi ezisetshenziswayo esibhedlela

Ibhakane leli liphambi kwegedi lesibhedlela. Iibhalwe ngamabala abomvu, njalo libonisa imisebenzi enikeza abantu besibhedlela.

Endaweni lapho okufundwa khona ngezempilakahle, kukhanya kulegedi, njalo kulotshani ngaphandle obulingeneyo obuqunyiweyo. Kulomgwaqo njalo okhanya uhlanzekile. Phambili kwawo yikho okubonakala khona indawo lapha abafundela khona.

Umongikazi owesifazana osesibhedlela usendaweni yakhe yokusebenzela, etafuleni kubonakala kulesandla lapho athatha khona umfutho wegazi ophezulu.

Umongikazi uhleli esitulweni njalo eceleni kwakhe kuhleli isigulane. Umongikazi ugqoke amagirovosi kukhanya uhlola isandla sesigulane.

Amakhabothi lawo agcwele imithi eminengi ehlukahlukeneyo kubonakala kulemithi esemambodleleni kube lemithi eminye esemabhokisini imithi leyi isetshenziswa ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Umama othengisa amaphilizi ngokusemthethweni, ugqoke ibhatshi elimhlophe, phambili kwakhe kubonakala kulamaphilisi ahlukahlukeneyo, ayelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Ibhakane linamathiselwe emdulwini ophambili kwesibhedlela lendawo lapho okuthengiswa khona imithi ngokusemthethweni. Kubonakala kulezisebenzi ezingena phakathi lapho.

Izindlu lezi kukhanya kuyindawo eyisibhedlela. Kubonakala kulezimota njalo kulabantu abahambahambayo.

Amadokotela amanye amile, bahlangene abafazi lamadoda njalo abanye bahleli ngaphezulu kombheda lapho abalaphela khona izigulane.

Odokotela basesibhedlela endaweni yabo lapha abalaphela khona isigulane. Isigulane sikhanya silele embhedeni, kukhona abakuhlolayo.

Udokotela uhlola umuntu wesifazane. Ukhanya ethatha igazi esandleni ukuba balihlole, njalo umuntu wesifazane ukhanya ethwele amaphepha akhe awesibhedlela.

Lapha kukhanya abezempilakahle bahlola isigulane. Kukhanya angani bamthatha igazi ukuba balihlole.

Odokotela basesibhedlela bagqoke ama musk abanye baphethe imitshina abayisebenzisa ukuhlinza izigulane mabeziyelapha balesigulane phezu kombheda.

Umongikazi ugqoke imasiki uhleli esitulweni. Phambi kwakhe kuletafula encinyane elomtshina wokuhlola umfutho wegazi ophezulu. Uhlola umama.

Odokotela abathathu bamile, ababili bakhona ngamadoda omunye ngudokotela wesifazane ,bagqoke amabhatshi amhlophe njalo phambili kwabo kulesigulane .

Umongikazi ugqoke amagilovisi ,ubambe isandla sesigulane uphethe umtshina wokuhlola itshukela emzimbeni, njalo uhlola leso sigulane.

Umama lowu ubophe umlomo isandla sakhe siyanwaya entanyeni njalo ubonakala eselezilonda njalo kubonakala angani usephuma legazi

Umkhuhlane wokuba mkhulu kakhulu phezulu ubangelwa yikudla ukudla okungakungile emzimbeni lokudla kakhulu. Kuyayenza ukuba umuntu abemkhulu phezulu.

Umama uze esibhedlela njalo lapha ubonakala ephethe amabhuku akhe abhalwa ngudokotela omncedisayo, okhanya esemnikeza lawo mabhuku akhe eseqeda ukumbhalela.

Umuthi wokulapha amathambo emzimbeni nxa usizwa ubuhlungu. Umuthi lo wenziwe ngezithelo ezihlukeneyo ezibonakala ziluhlaza.

Indoda leyi isesibhedlela ifake isandla sayo phezulu kwetafula lapho okukhanya ihlolwa khona umfutho wegazi ophezulu uhlolwa ngabazempilakahle.

Izithuluzi zokuhlola imikhuhlane ehlukahlukeneyo zisesibhedlela endaweni yayo lapha ezihlala khona, kukhanya kulomduli omhlophe kanye lo dokotela.

Odokothela bahleli labafazi lamadoda esibhedlela .Phezulu kwetafula yizandla zabafazi lamadoda lawa balinde ukubana bathathwe umfutho wegazi ophezulu.

Lapha ngibona umtshina osetafuleni, umtshina lowu ngosetshenziswa ngabezempilakahle loba omama ezindlini ukuba bahlole ukuba bazithwele noma abazithwalanga.

Lo ngumfanekiso walaba abahlola imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Lapho ngibona indawo abasebenzela kiyo, lezinto abazisebenzisayo ukubana bahlole imikhuhlane.

Isigulane sisendaweni lapho okuhlolwa khona imikhuhlane ehlukahlukeneyo, ukhanya elalisiwe ukubana bamhlole

Indawo esebenzela laba abahlola imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Phambili kweminyango kufakwe imifanekiso engavumeli ukubana noma ngubani angangena kuleyondawo.

Lapha kukhanya abezempilakahle bahleli esibhedlela endaweni yabo yokusebenzela, kukhanya kukhona abakukhangeleyo, abakuhlolayo kanye lemithi ekhanya isetafuleni.

Umongikazi ugqoke amagilovosi, usesibhedlela lapho abahlola khona imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Uphethe eminye impumela eyezigulane njalo eminye iphezu kwetafula.

Umtshina osetshenziswa ukuhlola ukubana umuntu wesifazana uzithwele, ma uzithwele uyabonisa imizila emibili ma ungazithwalanga uyabonisa umzila owodwa.

Udokotela uhleli esitulweni wafaka izandla zakhe phezu kwetafula elimhlophe. Udokotela ukhanya esefonini kukhona afunda ngakho.

Amafridge asetshenziswa endaweni lapho okuhlolwa khona imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Phezulu kwetafula kulamaphepha abhaliweyo ngokwezigulane njalo kulekhompiyutha.

Umongikazi umile ubambe umtshina ohlola isigulane esimileypo phambikwakhe eceleni kukamongikazi kuletafula phezu kwetafula kule computer.

Umongikazi uhleLi esibhedlela lapho abhlola khona imikhuhlane phezulu kwetafula kule khompuyutha ebonisa impumela yezigulane

Ikhabothi esetshenziswa esibhedlela lendaweni lapho okuhlolwa khona imikhuhlane ehlukeneyo. ekhabothini leyi kunamathiselwe okubancedisa ukubana bekwazi ukubana kulani phakathi.

Udokotela ugqoke amagilovisi uphethe impumela ebonisa ukuba umuntu uzithwele nxa umuntu ezithwele kuba lemizila emibili ebonisayo.

Umongikazi usesibhendlela lapho abayelaphela khona izigulane. Ugqoke imasiki njalo wavala lekhanda, njalo ufake izithuluzi zokuhlola umzimba lapha entanyeni.

Amambodlela lawa asemfanekisweni ngamambodlela asetshenziswa esibhedlela ukuba bathathe noma ngumchemo noma isikhwehlela emzimbeni wesigulane ukuba siyehlolwa yilaba abahlolayo imikhuhlane ehlukehlukeneyo.

Ibhokisi leli lilamaphilisi okulapha imikhuhlane ehlukeneyo njalo eceleni kwawo kulemiphumela ethethwe ngabempilakahle eyesigulane.

Udokotela uhleli esitulweni, ugqoke isembatho esimhlophe. Eceleni kwakhe kulombheda lapho okulele khona isigulane. Ukhanya uyasihlola emzimbeni.

Umongikazi ufake i- mask emlonyeni uhleli phezulu kwesitulo esigaxwe isikhwama sakhe. Phambili kwakhe kuhleli isigulane laso sifake i- mask.

Omama abazithweleyo bahleli ebhentsini bathandele ngentsaro njalo bagqoke amaqhiye baphethe amaphepha abo abonika ukuba izisu zabo sezinganani.

Omama abagulelwa ngabantwana basesibhedlela. Baphiwe imbheda lapho abahleli khona labantwana babo. Kubonakala kulodokotela ophethe amafayili abo ukubana abancedise.

Omama abalabantwana abancane basesibhedlela sabo bahleli embhedeni balinde ukuncediswa ngudokotela. Umntwana omncane uphakamise unyawo phezulu ulele embhedeni.

Lapha ngibona isandla salabo abezempilakahle . Okhanya ebambe imitshina leyo ehlola imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Kukhanya kukhona akuhlolayo.

Isigodo lesi sisetshenziswa ngabantu abayehluleka ukuhamba kahle. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe engene engozini eyemoteni loba emgwaqweni. Udokotela abasesithi athenge lesisigodo ukuba simncedise ukuthi ahambe kahle.

Umfanekiso wezinye izinto ezisetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela. Ezibhedlela basebenzisa izinto ezihlukaneyo ukuhlola izigulane.

Inalithi isetshenziswa ngamadokotela ukuhlaba izigulane ezilemkhuhlane ehlukahlukeneyo ukuba bazizwe bengcono ,njalo inalithi lezi azisetshenziswa kabili ,zingasetshenziswa ziyalahlwa

Umtshina lowu usetshenziswa ngamadokotela ukuba bahlole ukuba inhliziyo itshaya okungakanani njalo lumtshina uyandiswe ukusetshenziswa ukutshekha isifuba somuntu ngamadokotela.

Lowu ngumbheda ophiwa izigulane ma zingezwa kahle ma zingaphathekanga kahle njalo okuseceleni lapha yimitshina esetshenziswa ukuhlola abangezwa kuhle.

Umtshina osetshenziswa ngabantu abadala asebeyehluleka ukuhamba utholakala ezibhedlela umtshina lowu uyabancedisa kakhulu ukubana beyenelise ukuma njalo behambe

Isihlalo samasondo sitholakala ezibhedlela yiso esisetshenziswa ngomongikazi ma isigulani sigula kakhulu sisehluleka ukuhamba sodwa.

Umbheda esetshenziswa ukuthwala izigulane ma sebelaliswa. Eceleni kwawo ngumtshina esetshenziswa ukufakwa imithi esetshenziswa ezigulaneni.

Isigelo lesi sisetshenziswa uma isigulane sihlinzwa ,yiso isigelo esisetshenziswa ukukhupha ezinye izinto esiswini loba lapho abahlinza khona.

Umtshina liwu usetshenziswa ngodokotela ezibhedlela, ma behlola omama abazithweleyo. Basebenzisa umtshina lowu ukuba babone ukubana bahlole ukuthi isisu isesinganani.

Izithuluzi ezisetshenziswa ngodokotela ukuhlinza izigulane. Phezulu lapha kubonakala kulezigelo kanye lengqamu ezisetshenziswa ngodokotela ma bencedisa abayehlulekayo.

Unyawo lomuntu ogqoke amathenisi amnyama. Phambili konyawo lolu kulezithuluzi ezisetshenziswa ukubana umzimba uqine usebenze kahle. Zifakwe phansi.

Umtshina osetshenziswa ma umuntu enyele intamo ,loba eqamuke enyaweni loba idolo lithe lanyela mbijana .Yikho okusetshenziswayo.

Umtshina osetshenziswa ukuhlola umkhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni iyahlola inhliziyo, iyahlola igazi, iyahlola umfutho wegazi ophezulu

umtshina osetshenziswa ukuhlolwa ukuphefumula komzimba kanye lenhliziyo ubekwe phezulu kwendawo yawo esibhedlela lapho okuvalwe khona okungela muntu

Ibhokisi leli ngelisetshenziswa ngomongikazi bayabe bethwele izikhali zokwelapha kanye lamaphilisi okuncedisa izigulane

Izithulusi ezisetshenziswa ngabathu baseke bangena ezingozini ezifana njengengozi zemota. Basebenzisa lezo zithulusi ukubana basile.

Imbodlela leyi ivulekile, iphezulu kwetafula njalo phandle kwayo kubhalwe amabala okubana yimbodlela elomuthi osetshenziswa ukubana uhlole itshukela emzimbeni.

Ikhabothi esesibhedlela. Phezukwekhabothi kugcwele impahla lezithuluzi ezisetshenziswa ngodokotela ukubana balaphe izigulane.

Itafula leyi iyenziwe ngamaplanka njalo phezukwayo, kulamabhuku kanye lemganu eyokudlela emithathu. Kukhanya kulomuntu obesidla ilambazi.

Umtshina lowu ngosetshenziswa ukuhlola ukuba inhliziyo yakho itshaya okungakani. Njalo umtshina lowu usetshenziswa ukuba uhlole igazi emzimbeni.

Izithuluzi zokuhlola umzimba zitholakala esibhedlela. Lapho ezikhona kulomduli omhlophe njalo kubonakala lophahla.

Izithuluzi zokuhlola umzimba zitholakala esibhedlela, njalo zitholakala lendaweni lapho okuhlolwa khona imikhuhlane ehlukahlukeneyo, yikho lapho okutholakala khona odokotela abahlola leyo mikhuhlane.

Umtshina lowu ngosetshenziswa ezibhedlela ukuba bakhangele itshukela emzimbeni ukuba linganani .Ma itshukela liphezulu kakhulu, umtshina lowu uyabonisa ukuba itshukela lakho liphezulu kakhulu.

Izithuluzi zokwelapha, zitholakala esbhedlela. Njalo lezo zithuluzi zinceda, njalo zihlola imikhuhlane ehlukahlukeneyo kwezigulane.

Izithuluzi zokwelapha ma uthe walimala emadolweni. Yizo izithuluzi oziphiwa ngama dokotela ukubana uzigqoke. Uzifake enyaweni lasemadolweni ukuze usizakale.

Esibhedlela noma lapho okuhlolwa khona imikhuhlane eyehlukeneyo kutholakala imitshina ehlukeneyo esetshenziswayo ukuba kuhlolwe imikhuhlane ukuba kutholakale ukuthi umuntu ugulani.

Umjombo ubekwe phezu kwembodlela yawo, njalo ufakwe phezulu kwetafula lapho okulinde khona ukubana udokotela ahlabe isigulani esingabe singezwa kahle.

Ibhatshi elokuncedisa okokuqala. Yilo elisetshenziswa ngabezempilakahle ma umuntu ethe wayehlelwa yingozi edinga ukubana asizwe ngokuphazima, yilo elisetshenziswayo.

Izithuluzi zokwelapha zincedisa kakhulu izigulane ezintweni ezinengi ezihlukeneyo njengokuhlola kwemikhuhlane.

Amaphilisi lawo atholakala ezibhedlela loba atholakale endaweni ezithengisa amaphilisi ngokuse mthethweni, amaphilisi ayancedisa kakhulu ukulapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Amanzi lawa asemaphepheni asetshenziswa ngamadokotela ezibhedlela. Banika izigulane ukuba bathole amandla njalo ma besehluleka ukudla banganikezwa lowomuthi uyabanikeza amandla bazizwe sebeqinile.

Leyi yimfanekiso eyamaphilisi akhanya ehlukene, amaphilizi lawo asebenza okuhlukeneyo njalo alapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Amabhokisi lawo alemithi ehlukahlukeneyo. Elapha imikhuhlane ehlukeneyo. Imithi leyi isesibhedlela lapho okugcinwa khona imithi. Njalo eminye yakhona isemambodleleni.

Lo ngumfanekiso ngumfanekiso womuthi olapha imikhuhlane ehlukeneyo. Omunye ukhanya ufakwe ebhokisini, omunye ukhanya ufakwe embodleleni.

Leli libhokisi elamaphilisi lapha eceleni kwalo, kukhanya kulezimbodlela ezimbili ezemithi ehlukahlukeneyo.

Amaphilisi lawa ngamaphilisi ahlukeneyo asemabhokisini. Amaphilisi lawa alapha ubuhlungu obusemzimbeni. Sungaba lobuhlungu ekhanda noma esiswini unathe lawo maphilisi ayakunceda kakhulu.

Umuthi lowu uncedisa kakhulu abantu abayabe besehluleka ukuya ngaphandle. Lawa ngamaphilisi owathathayo ma usehluleka ukuba uye ngaphandle ayancedisa kakhulu njalo atholakala kulabo abathengisa amaphilisi ngokusemthethweni elizweni.

Indawo leyi kukhanya kuyindawo okuthengiselwakhona imithi ngokusemthethweni. Kubonakala kulemithi yalabo abakhwehlelayo, njalo kuleminye imithi ehlukahlukeneyo efakwe endaweni zayo lapha ehlalakhona.

Ibhokisi leli lilamaphilizi phakathi kwalo. Amaphilizi lawo alapha umkhuhlane oyabe ubhalwe khonalapho ebhokisini lonalelo.

Esibhedlela kuyathokala imithi ehlukahlukeneyo. Kwezinye izikhathi amadokotela ayakuhlaba befaka umuthi njalo kwesinye isikhathi bayakuhlaba bethatha igazi.

Lowo ngumuthi osekuqaliseni lapho okhanya ngamaphilisi afakwe ebhokisini. Eceleni kwawo ungani yileyi imithi ethontiselwayo.

Umuthi lowu ngolapha amehlo njalo ufakwe emabhokisini amabili ahlukeneyo.

Amaphilisi ayasinceda kakhulu ma kukhona esingakuzwa kahle emzimbeni. Amaphilisi atholakaka ezitolo ezivunyelweyo ukubana zithengise lawo maphilisi.

Umuthi lowu usetshenziswa ukuklina lapho abantu abahamba khona ngaphandle uyayeza indawo ihlazeke umuthi lowu utholakala ezitolo.

Imbodlela ilamaphilisi alapha imkhuhlane ehlukeneyo. Phandle kwembodlela leyi kulephilisi elilodwa elibekwe phansi eceleni kwalo njalo imbodlela leyi ilomfanekiso obona ukubana amaphilisi lawa asebenzani.

Umuthi wokulapha ukukhwehlela utholakala endaweni ezithengisa imithi ngokusemthethweni. Umuthi lowu uyanceda ma ungezwa kahle ukhwehlela.

Ibhenilini ngumuthi osetshenziswa ebantwaneni ma bekhwehlela lanxa bevalekile kakhulu emakhaleni. Umuthi lowu uyasiza kakhulu ebantwaneni.

Ibhokisi leli libonisa umuthi osetshenziswa ngaphansi ma umuntu esehluleka ukuya ngaphandle, yiwo umuthi osetshenziswayo . Umuthi lowu utholakala ezitolo ezithengisa umuthi ngokusemthethweni.

Umjovo useceleni kwebhokisi lawo. Ibhokisi leli libonisa ukuba umjovo lo ngowani njalo usetshenziswa njani. Uyelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Ibhokisi lamaphilisi likhitshwe amaphilisi afakwa eceleni. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amancane abonisa ukubana lawo maphilisi ngawani njalo asebenza njani emzimbeni.

Amabhokisi lawa amabili alemfanekiso yabantwana phambi kwawo abonisa ukubana umuthi wakhona ngumuthi olapha abantwana eceleni kwamabhokisi kulemithi.

Amaphilizi lawo asemakhabothini ngamaphilisi ehlukeneyo amanye asemabhokisini amanye asezimbodleleni amaphilisi lawo alapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo

Amaphilisi alapha imikhuhlane ehlukeneyo amanye amaphilisi atholakala ezibhedlela amanye atholakala ezitolo ezithengisa amaphilisi ngokusemthethweni. Amaphilisi lawo ayanceda kakhulu.

Ibhokisi leli lilamaphilisi alapha inkomo. Ibhokisi leli phambi kwalo lifanekise inkomo njalo lifanekise lamaphilisi akhona.

Imbodlela leyi ibonisa phandle ukubana ngamafutha asetshenziswa ukungcoba emlonyeni ayanceda amafutha lawa ukuze umlomo ungadabuki uyasebenzisa amafutha lawa.

Ibhokisi leli lilamaphilisi afakwe eceleni kwalo. Ibhokisi leli libonisa ukubana amaphilisi lawo asebenzani njalo liyatshengisa ukubana amaphilisi lawo asetshenziswa njani

Ibhokisi leli lifanekise umuthi wamehlo .Phakathi kwebhokisi kulephepha eliyabe lifakiwe elibonisa ukubana umuthi lowu usetshenziswa njani. Eceleni kwebhokisi ngumuthi wamehlo.

Ibhokisi lamaphilisi lilamaphilisi amabili abekwe phansi njalo lelo bhokisi libonisa amaphilisi anceda ngobuhlungu emzimbeni

Amaphilisi ahlukahlukeneyo alapha imikhuhlane ehlukeneyo. Kulamaphilisi alapha ikhanda. Kulamaphilisi alapha isilungulela . Kulamaphilisi alapha okuhlukeneyo.

Amaphilisi lawa afanekise inkomo ebhokisini lawo okutshengisa ukuba amaphilisi lawo ngawokuncedisa imikhuhlane eyenkomo ehlukeneyo.

Umuthi lowu ungamafutha ,ngumuthi ogcotshwayo ma usizwa ulunywa emzimbeni ikakhulu ungaphuma phandle uzizwe usulunywa, uyagcoba umuthi lowu.

Phezulu kwetafula kufakwe amaphilizi ahlukeneyo alapha imikhuhlane ehlukeneyo. Amanye amaphilisi khanya ekhutshwe emabhokisini kodwa amanye awakhitshwanga.

Imithi leyi ikhanya yimithi esebenza ebantwaneni. Ekuqaliseni kulebhokisi elilamaphilisi ahlukahlukeneyo, kulandelwe ngamanye amaphilisi afakwe embodleleni kube sokubuya lawa afakwe embodleleni encane.

Umuthi lowu usetshenziswa ebantwaneni kanye lebadaleni abalomkhuhlane wokulunywa ebusweni begcwele amaqubuqubu. Bengagcoba lowomuthi uyabanceda bebone sebengcono ebusweni.

Umuthi lowu osebhokisini ukhanya ufanekiswe ilihlo okubonisa ukuba umuthi lowu ngowokwelapha amehlo. Sengabe ungaboni kahle noma amehlo ebuhlungu loba amehlo eluma.

Amaphilisi lawa ngasetshenziswa ma usizwa ubuhlungu emzimbeni. Noma ungabe usizwa ubuhlungu ekhanda noma esiswini noma ngaphi. Unganatha amaphilisi lawa uyazizwa sungcono.

Amaphilizi lawa abekwe phezu kwetafula , akhutshiwe ebhokisini lawo. Amaphilizi lawa yiwo asetshenziswa ukubulala amagcikwane. Yiwo udokotela athi ma uyisigulane uthenge wona akusize.

Amaphilisi lawa akhutshwe ebhokisini lawo. Lawo maphilisi alapha umkhuhlane wokulunywa yiminyane. Amaphilisi lawo atholakala ezitolo ezithengisa amaphilisi ngokusemthethweni.

Amaphilisi lawa asembhodleleni ekhanyiselayo njalo ngaphandle kwembhodlela leyi kufanekiswe iphepha elibonisa ukuba amaphilisi lawo asebenzani. Amaphilisi lawa asebenza umkhuhlane wokwaliwa komzimba.

Amaphilisi asebenza ngokuhlukeneyo, amanye amaphilisi asebenza ma umuntu etshaywa likhanda asize ayehlise ubuhlungu bekhanda. Kube sokusiba lamaphilisi abulala amagcikwane.

Omama bahleli esibhedlela esikhangele izigulane ezilemkhuhlane yengondo. Bahleli labantwana babo esibhedlela sezigulane zengqondo.

Abantwana laba badlala imidlalo bakhanya bebobotheka, ngibona njalo lababalisi babo abantwana laba kukhanya kulabantwana abangabafana.

Umntwana uhleli phezu kwesitulo esikadokotela ohlola ngezamazinyo awabantwana. Ukhanya umntwana ehlolwa amazinyo.

Umama umile labantwana bakhe njalo bakhanya bejabulile. Abantwana bakhe baphethe inkukhu bonke njalo basemzini wabo.

Ibhuku leli limayelana lezempilakahle zabantwana abancane. Odokotela bayafundisa emabhukwini lawa ukubana abantwana abancane bagcinwa kanjani njalo lokuba badlani.

Umntwana ulalisiwe esibhedlela esabantwana abancane, ufakwe imitshina yokubana imncedise ukubana aphefumule kahle, eceleni komntwana kufakiwe odoli ukuba kumncedise ukuthi azizwe esiba ngcono.

Abantwana abancane bakhanya bejabulile balomuntu omela abezempilakahle njalo lumuntu ukhanya uze ukuzofundisa ngezempilakahle ezabantwana.

Umntwana osanda kubelethwa ulele esibhedlela, ulaliswe esibhedlela yabantwana abancane abangezwa kahle. Ufakwe izithuluzi zesibhedlela ezokumcedisa ukubana aphefumule kahle.

Umama ugqoke isigqoko esilamabala akhanyayo ugqoke leqhiye ekhanda uphethe umntanakhe oluke amabhanzi ekhanda umntwana ukhanya emakhaleni wahlinzwa lasemlonyeni.

Iqembu labantwana ligqoke iyunifomi yabo phambili kwabantwana kulamabhola phambi kwawonke umntwana. Abantwana bakhanya bemile bamelele ukubana betshengiswe ukubana benzeni

Isibhedlela sabantwana abancane silengubo ezilamabala akhanyayo kakhulu. Silabodoli njalo kulezitulo. Isibhedlela lesi ngesabantwana.

Ibhuku elifundisa abazali ngokukhulisa abantwana ngendlela eziyizo eziqondileyo ukubana bengatholi imikhuhlane lendlela zokubana bedle njani

Abantwana abancane bamile ababili bagqokiswe iyunifomu. Omunye wabo uthwele ibhuku njalo ugqoke le"mask".Ngemva kwabo ngumbalisi wabo.

Ibhuku elincedisa ngezempilakahle ezabantwana abancane abasakhulayo phambili kwebhuku leli kufanekiswe abantwana kanye lomongikazi njalo kufanekiswe lamabala

Amadoda labafazi bahlangene kukhanya ngumhlangano owezempilakahle bahamba emgwaqweni bedlula izindlu lapho okuhlala khona izakhamizi.

Umntwana omncane ulele phezu kombheda esibhedlela sabantwana. Ukhanya elimele emzimbeni ngoba ubhanditshiwe ezandleni, esiswini kanye lasenyaweni. Kukhanya umntwana lowu utshile.

Umkhuhlane lapho umtwana azwa etshaywa likhanda khona kakhulu, aze angani akasacabangisisi kahle engqondweni. Umkhuhlane lowu uyabulala.

Ibhuku leli libonisa umntwana omncane. Uhleli phansi ecansini. ulezinto zakhe zokudlalisa njalo phambili komntwana lowu kulenyoni.

Udokotela usendaweni yakhe yokusebenzela esibhedlela. Uthwele igazi ,kukhanya igazi lelo ufuna ukulihlola.

Umongikazi ugqoke imask uphethe umuthi ohlanza izandla njalo uthela umuthi lowo esandleni sakhe. Umuthi lowu kukhanya uwuthele lesandleni sesigulane .

Isigulane silalisiwe embhedeni esibhedlela. Phezulu isigulane lesi asigqokanga. Udokotela ufake izandla zakhe zombili phezu kwesifuba sesigulane.

Udokotela ugqoke amagogorosi phambi kwakhe kulomntwana okhanya engezwa kuhle umntwana ulaliswe embhedeni udokotela uyamhlola esifubeni.

dokotela kanye labo mongikazi bamile bahlangene abesilisa labesifazane bakhangele phambili bathatha umfanekiso

Udokotela owamazinyo. Ugqoke imask wagqoka lebhatshi elimhophe. Eceleni kwakhe kulomongikazi uhleli phambili kwesigulane asikhangela amazinyo.

Udokotela ufake imask emlonyeni uhlezi phezu kwesitulo ugoqe izandla ugqoke ibhatshi elimhlophe phakathi ugqoke iyembe emnyama.

Umongikazi uhlezi phezulu kombheda olele umuntu wesifazane ozithweleyo. Umongikazi uphethe umtshina ohlola isisu njalo ukhangele kukhompuyutha ukubana sesinganani.

Ibhakani leli libonisa ngezempilakahle libhalwe ngamabala amancane afundisa ngokwezempilakahle phambili kwebhakane leli kubonakala kulomuntu owesifazana ogqoke okumhlophe ochasisayo.

Izandla lezi zimbili esinye ngesika mongikazi esinye ngesomuntu onika igazi. Umuntu onika igazi uyasiza abanye abayabe bengasela gazi emzimbeni.

Omongikazi bakhanya behlola isigulane basilalise phansi. Umongikazi ugqoke okuvikela ezandleni ukubana angathathi imikhuhlane bahlola isigulane.

Indoda leyi elele phansi kukhanya ingaphathekanga kahle lapho kuvela owesibhedlela okhanya emncedisa ukubana aphefumule, ulele phezu kwelembu phansi.

Umama ugqoke isigqoko esimhlophe ukhanya usemhlanganweni .Kulomhlangano kukhanya kulabafazi lamadoda ,phambi kwabo kufakwe amanzi kanye lokudla .

UDokotela oyindoda ufake imaski njalo ugqoke isembatho esimhlophe, entanyeni ufake izithuluzi ezokuhlola inhliziyo kanye lesifuba. Ugqoke amagilovizi njalo uthwele umjovo.

Indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi ngokusemthethweni. Ilamaphilisi ahlukahlukeneyo alapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Imithi leyi yimithi ehlukeneyo ,eminye isemambodleleni, eminye ibuya ingamaphilisi. Imithi leyi incedisa kakhulu ma usizwa utshisa esifubeni.

Ikhabothi elilemithi ehlukahlukeneyo esitolo esithengisa amaphilisi ngokusemthethweni. Lezi izitolo zitholakala endaweni ezihlukeneyo.

Imota iphambili kwesibhedlela lendawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi ngokusemthethweni. Phezulu kulebhakane elibonisa ukubana kulesibhedlela njalo libonisa lemisebenzi abayipha abantu.

Imithi leyi ngehlukeneyo kodwa isebenza ukulapha umkhuhlane ofananayo isilungulela, imithi leyi itholakala ezitolo ezithengisa imithi ngokusemthethweni.

Amabhokisi amanengi ahlukeneyo alemithi ehlukeneyo afakwe endaweni yawo lapho athengiselwa khona ezindaweni ezithengisa amaphilisi ngokusemthethweni.

Ikhabothi leyi isesitolo esithengisa amaphilisi ngokusemthethweni phezulu kwekhabothi bafake amabhokisi alemithi ehlukahlukeneyo eyemkhuhlane ehlukeneyo

Ibhakane elibonisa abathengisa imithi ngokwezempilakahle. Kuleli bhakane kubonakala kufakwe ibizo lendawo ethengisa imithi njalo lenombolo zabo Kanye lokunye abancedisa ngakho abantu.

Amabhokisi lawo lamaphilisi ahlukeneyo, amaphilisi lawa alapha imikhuhlane ehlukeneyo njalo atholakala endaweni lapha okuthengiswa khona amaphilisi ngokusemthethweni .

Ubaba ugqoke amagogorosi, ungene esitolo esithengisa amaphilisi ngokusemthethweni. Ukhanya uyathenga ,kukhona ufuna ukukuthenga uyancediswa.

Imithi leyi ebekwe phezulu kwetafula isetshenziswa ma ulesilungulela, isilungulela kulapho ma usizwa esifubeni kutshisa usehluleka lokudla. Leyo yiyo imithi esetshenziswayo ukuze ikusize

Imota emnyama, iphambili kwesitolo esithengisa amaphilisi ngo kusemthethweni. Phambili kwesitolo kubonakala kulabantu abazothenga imithi Njalo omunye ubaba umi phandle.

Ibhakane elikhombisa izitolo ezithengisa imithi ngokusemthethweni. Ibhakane leli lifakwe eduzane lezihlahla kanye lendawo okukhanya kulamagetsi.

Isitolo esikhulu esithengisa amaphilisi ngokusemthethweni. Kubonakala kulebhakane elibobisa ibizo lesitolo esithengisa imithi njalo phambili kwaso kukhanya kulabantu abadlulayo.

Ibhakane lezitolo ezithengisa amaphilisi ngokuse mthethweni, lelo bhakane libhaliwe izikhathi izitolo ezivulwa khona lezikhathi lapha izitolo ezivalwa khona njalo kubhalwe lenombolo abangafonelwa khona.

Amabhokisi lawa abonakala esemakhabothini awo lapho okuthengiswa khona imithi ngokusemthethweni. Lawo mabhokisi alemithi ehlukahlukeneyo elapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Imithi leyi yimithi ehlukeneyo elapha imikhuhlane ehlukeneyo. Imithi leyi ibekwe emakhabothini ngokuhlukeneyo njalo isendaweni lapho okuthengiselwa khona imithi ngokusemthethweni.

Umgwaqo lowu muhle njalo phambili komgwaqo lowu kubonakala kulesihlahla. Eceleni kwesihlahla kulemota ezintathu ezikhangele esitolo esithengisa amaphilisi ngokusemthethweni.

Abempilakahle bayafanisa leyomifanekiso ukuba bafundise izakhamizi ngezempilakahle. Bayanamathisela lawomaphepha emidulini ukuze abantu befunde babelolwazi ngokwempilakahle.

Abempilakahle balomhlangano ngaphandle . Kuhlangene amadoda labafazi. Bakhanya befundisana ngezempilakahle. Kukhanya kulabantu abathatha amapikitsha.

Umfanekiso lowu ubonisa ngalaba abafundisa ngezempilakahle bayabhoda imizi ngemizi befundisa abantu ngempilakahle.

Umtwana omncane umile, ngemva kwakhe kumi amadoda amabili njalo ngemva kwabo kulabomama abamileyo abanye bathandele intsaro abanye bamile babambe amaqolo.

Omongikazi bamile phandle .Bahlangene abesilisa labesifazane, bagqoke amabhatshi amhlophe. Kukhanya bebelomhlangano abakhulumisana khona ngezempilakahle.

Umongikazi uhleli phandle esitulweni. Eceleni kwakhe kuhleli owesilisa. Uphethe iphepha alifundayo lapha akhanya efundisa khona owesilisa.

Izakhamuzi zihleli phansi ngokunengi bazo kukhanya kulomhlangano lapho olukhulunya khona ngezempilakahle omi phambi kwabo ngudokotela.

Omama labobaba bahleli endaweni lapho okukhanya kulomhlangano ngezempilakahle. Kulamatafula, phezu kwamatafula kulamabhuku njalo kulamanzi.

Odokotela besilisa bagqoke amabhatshi amhlophe. Bamise omama labobaba emalayinini ahlukeneyo. Bahlola ukutshisa komzimba.

Ubaba lomama bakhanya begonene, bakhanya bengabantu abathandanayo bakhanya njalo bejabulile.

Ubaba ukhanya ejabulile. Kuyabonakala ngoba uveze amazinyo . Ukhanya ebanjwe ngumuntu owesifazane njalo umuntu lowu ombambileyo laye ujabulile.

Abempilakahle kukhanya basanda kubelethisa umuntu wesifazane umntwana, umntwana ufakwe endaweni lapho okugcinwa khona abantwana abasanda kuzalwa, njalo kukhanya usahlolwa.

Umuzi lowu omuhle olezihlahla njalo lotshani, kubonakala kulomama ephethe abantwana bakhe njalo ababili bangamaphahla. Kubonakale lomdala wakhona.

Umongikazi ugone umama ophethe umntwana omncane. Umongikazi ufundisa umama ukuba ancelise umntwana. Ngemva kukamama lomongikazi kulombheda.

Abantu abamnyama kanye labesifazane abelungu ababili bathwele impahla yokusebenzisa ngasese beseskhathini.

Umuthi osetshenziswa ukuhlola igazi ,umuthi lowu utholakala ezitolo ezithengisa amaphilizi ngokusemthethweni. Loba utholakala ezibhedlela ukubana uhlolwe igazi.

Omama Labobaba bamile bakhangele phezulu kukhanya kukhona abafundiswa ngakho ngemva kubonakala kulobaba ophethe ifoni othatha amapikitsha

Umfazi ozithweleyo uhleli phezu kombheda ukhanya exoxisana lomunye umama eceleni kulamaphepha abonisa ngokuzithwala.

Udokotela uhleli esitulweni uphethe umtshina ohlola umfazi ozithweleyo umfazi lowu laye uhleli esitulweni ukhanya ebobotheka

Odokotela badake ama mask njalo badake izembatho ezimhlophe, eceleni kwabo kulabadazi lamadoda athatha imifaneko. Bathatha imfanekiso behlola isigulane singaqedi

Umfazi umile ugqoke isigqoko esifitshane wagqoka lamacici .Ugqoke lezicathulo eziphezulu .Ngemva kwakhe kufakwe ikhetheni .

Udokotela ohlola ngezemikhuhlane yemancansini ugqoke amaglovosi njalo uthwele impumela yemikhuhlane yemancansini

Abafazi laba abathathu bamile njalo bagqoke izikipa ezifananayo, izikipa lezi zimele laba abuhlukunyezwa ngamadoda.

Indoda ebigijima izithela ngamanzi ebusweni. Indoda leyi kukhanya isidiniwe njalo ifuna amanzi emzimbeni.

Owesifazane uhleli ugqoke impahla leyi esetshenziswa ma uselula umzimba. Umfazi lowu uyelula umzimba, uyelula izandla ukhangele phansi.

Indoda ilele phezulu kombheda .Ibanjwe umlenze lonyawo ngumongikazi .Kukhanya kulobuhlungu abuzwayo njalo uyamelapha ngokumelula .

Udokotela uhleli esitulweni ugqoke amaglovusi udokotela ukhangele icomputer njalo ugqoka imask entanyeni yakhe kulomtshina awusebenzisa ukubana ahlole izigulane phambili kwakhe njalo kulamabhuku lapho abhala khona

owesifazane uyaziyelula umzimba usendaweni lapha ayelula khona umzimbawakhe uhleli phansi njalo ubambe amathenisi awagqokileyo

Ubhudi ogijimayo ,ugqoke amagogorosi .Kukhanya uyaphumula uzithela ngamanzi njalo unatha amanzi. Ugqoke isikipa esimnyama ,usamile.

Omama laba bagqoke izembatho ezihlukeneyo ezimhlophe. Bakhanya bayafunda, njalo lapho ngibona leyomtshina esetshenziswa ma lifunda.

Umtshina lowu utholakala ezibhedlela loba utholakale kulabo abahlola imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Uyancedisa kakhulu ukubana ubonise odokotela ukubana isigulane singabe siphethwe yini.

Amantombazane amabili ,omunye ulukile ugqoke lebhatshi .Omunye ugqoke isikhipha esibomvu ,bahleli esithulweni. Phambili kwabo kule khompuyutha, basebenzisa ikhompuyutha.

Udokotela uhleli phezu kwesitulo ufake isandla sakhe phezu kwetafula eceleni kule gilasi elamanzi phambi kwakhe kulomtshina ohlola umfutho wegazi ophezulu.

Ifoni iphethwe ngumuntu owesilisa ugqoke iyembe emhlophe. Uthwele amabhuku. Eceleni kwakhe kumi intombazana akhanya eyibonisa ngokwezempilakahle.

Phezulu kwetafula kulegilovisi, kukesigelo esisetshenziswa ukwelapha, kulomtshina wokuhlola itshukela kulamaphilisi kule mask Kanye lomtshina wokuhlola isifuba.

Umongikazi uguqile uphethe ifoni njalo phambi kwakhe kuleyinye ifoni lapho afake khona isandla kukhona akuhlolayo.

Omama bahleli ezitulweni abanye bagqoke izigqoko ezimhlophe phambili kwabo kulamacomputer lapho okukhanya befunda khona eceleni kulebhokisi .

I foni isesandleni sendoda. Indoda leyi ihleli lomngane wayo. Njalo kukhanya kukhona abakubona efonini, abakuhlekayo abaxoxisana ngakho.

Itafula leli ngelisetshenziswa ngomongikazi. Phezu kwetafula leli, kulocingo kanye lama khompuyutha okuyiwo abawasebenzisayo ukuthatha iminingwane eyesigulane.

Iganga leli lilezihlahla ezesintu ezelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo , iganga leli lilezihlahla njalo izihlahla lezi zigonjolozelwe ngamatshe amakhulu njalo kugcwele utshani.

Insimu leyi ilezihlahla zesintu ezihlukahlukeneyo ezilapha imikhuhlane ehlukeneyo. Njalo kukhanya kulezinye izihlahla esezomile kulendawo.

Imithi yesintwini itholakala ezihlahlani eziyabe zisemanganeni. Izihlahla lezo zilengatsha ezinengi nengi ezilamahlamvu aluhlaza. Zitholakhala egangeni.

Iganga leli ligcwele izihlahla ezilapha ngokwe sintu. Kugcwele utshani njalo kulezihlahla eziluhlaza. Indawo leyi ikhanya isemaguswini

Imithi yesiNtu yenziwa ngamahlamvu aluhlaza atholakala egatsheni esiyabe zisezihlahleni emagangeni. Imithi yesiNtu iyancedisa ukuthi ilaphe imikhuhlane ehlukeneyo.

Amahlamvu esihlahla lesi lamaflawuzi lawo ayanceda kakhulu emzimbeni Ayalapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Lezo zihlahla zitholakala endaweni ezisegangeni

Ifulawuzi lelin likhulele endaweni elomgwaqo kubonakala kulotshani kanye lezibi eceleni kwefulawuzi leli.

Iganga leli lilezihlahla ezinengi njalo kulamaluba lotshani. Izihlahla lezi yizo ezitholakala zilemithi yesintu.

Emasimini lawo kukhanya kulomumbu olinyiweyo. Njalo kubonakala kulamaluba kanye lotshani. Njalo kugcwele izihlahla. Kubonakala kulomumbu omnengi kuleyi ndawo.

Umumbu utholakala emasimini, yikho lapha olinywa khona. Umumbu ungacholwa uyayenza impuphu eyiyo esiyidlayo eqinisa umzimba.

Isihlahla lesi ngesokwelapha ngokwesintu. Isihlahla lesi siluhlaza njalo sikhanya siquntiwe ,sisetshenziswa ukulapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Imithi leyi incedisa kakhulu abantu abathola belamaqhubuqhubu ebusweni. Amaqhubu lawa angapheliyo, ungasebenzisa lowomuthi uyanceda utshise lawo maqhubu.

Leyi yimithi eyesintwini eyelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo. Lapha ifakwe embodleleni ezihlukahlukeneyo ngokusebenza kwayo okuhlukeneyo.

Lapha ngibona iganga. Iganga leli lilotshani njalo iganga leli likhanya lilezihlahla ezihlukahlukeneyo.

Uluju lutholakala ezitolo ezithengisa amaphilisi ngokusemthethweni, loba izitolo ezithengisa okokukudla. Uluju luyancedisa kakhulu emzimbeni imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Umuthi owesintwini usembodleleni emhlophe. Imbodlela leyi emhlophe ifanekisiwe ukubana umuthi lowu usebenzani njalo usebenza njani.

Ieucalyptus oil iyanceda kakhulu, iyanceda nxa umuntu ephethwe yikukhwehlelela loba evimbene. Iyanceda njalo lemzimbeni ukubana umuntu arabhe ngayo umzimba.

Amaphilizi lawa ancedisa ukubana umzimba uhlale uqinile njalo amaphilisi lawa asemabhokisini amathathu, atholakala ezitolo ezithengisa ngokusemthethweni.

Imithi yesintu incedisa imkhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni. Imithi yesintu singathokala endaweni lapho okuthengiswa khona imithi ngokusemthethweni.

Umuthi lowu ngumuthi osetshenziswa ukulapha umkhuhlane obangelwa yikulunywa yiminyane kakhulu. Umuthi lo ngowesintu uyancedisa abantu kakhulu njalo utholakala egangeni.

Utshani lobu bukhanya busendaweni eseduze lezindlu, loba indawo enjengesibhedlela. Eceleni kotshani lolu kulamaluba aluhlaza njalo kubonakala kulezihlahla.

Isihlahla lesi ngesesintu, silapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Isihlahla lesi sikhulelapho okugcwele khona utshani njalo sigonjolozelwe ngamaluba aluhlaza.

Abezempilakahle balemithi yesintu ehlukahlukeneyo abayifake phezu kwetafula, lapho okukhanya bafundisa abantu ngemithi leyo ukuba isebenza njani.

Umuthi lowu ngowokulapha ngokwesintu. Umuthi lowu uluhlaza njalo ngemva komuthi lowu kukhanya umduli njalo kulomuntu ohleli eceleni kwawo.

Ihlamvu leli liluhlaza njalo ihlamvu leli liphakathi kwamanye amahlamvu ,ngibona kulamaluba aluhlaza angombolozele lelo hlamvu , njalo kulotshani

Amahlamvu lawa aweflawuzi leli ayalapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ngokusesintwini. Amaflawuzi lawa atholakala engadini loba egangeni.

Izihlahla eziluhlaza zitholakaka egangeni, Ezinye zitholakala ezindlini emayadini. Amahlamvu ezihlahla lezo ayanceda kakhulu imikhuhlane ehlukeneyo.

I"garlic" ngumuthi wesintu osetshenziswa ukulapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Abanye bayasebenzisa i"garlic" beyifake ekudleni, abanye bayayihlafuna ukubana incedise emzimbeni.

Umama ufake ilembu phezu kwetafula. Phezulu kwelembu leli ufake amahlamvu aluhlaza. Lawo mahlamvu uwaqumaqumile. Lawo mahlamvu ayanceda emzimbeni ngokusesintwini.

Izihlahla lezi eziluhlaza zisegangeni, kubonakala kulezihlahla ezinde, ezinye zangkhona zifitshane, njalo kulamaflawuzi ahlukeneyo.

Izihlahla lezi kanye lamafulawuzi zilamahlamvu asetshenziswa ukuyenza imithi yesintu. Lapho okulamafulawuzi lawa kukhanya kulahlelwe izibi.

imithi yesintu itholakala emaflawuzini lasezihlahleni ezitholakala egangeni loba eyadini lezi ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo

Imithi elapha ngokwesintu itholakala egangeni ,lapho egangeni kubonakala kulezihlahla ezehlukahlukaneyo ezinengi njalo kugcwele lotshani endaweni leyo.

Iganga leli lilezihlahla ezinengi kakhulu njalo lilotshani. Kubonakala kulabantu amadoda kanye labafazi njalo phambi kwamadoda labafazi kubonakala izihlahla lezi ezilapha okwesintu.

Amahlamvu lawa akhanya engamahlamvu ayenza imithi yesintu alapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo Lawo mahlamvu akhanya esegangeni, yikho lapho atholakala khona.

Isihlahla sesintu lesi sikhanya sikhule sagcwala indawo yonke. Emaceleni kwaso kukhanya kulotshani njalo sikhanya angani sesitshile kwezinye indawo.

Isihlahla lesi siseyadini, njalo eceleni kwaso kubonakala kulalesi isihlahla esilamahlamvu asetshenziswa esintwini ukwenza imithi yokwelapha abantu.

Amahlamvu lawa yiwo asetshenziswa emithini yesintu. Amahlamvu lawa abonakala egcwele egangeni lapho okukhanya kugcwele khona izihlahla ezinengi kanye lotshani.